Niŋ gyamaa la a niŋ gyamaa ŋa poɔŋ pɔgelee ziŋɛɛ dakoge zuiŋ a su kpare peɛlaa kyɛ de o nuuraayi kaa do ka a dɔba bayi a yuo ba nyɛ.

Lɔɛ la are sokpoŋ zuŋ. A lɔɛ mine e la peɛle kaa kaŋa e zeɛ. Ba mine zɔŋ na moto kaa taa nyaan, ka ba hɔgle kpoglaa. Ba mine meŋ are la kyɛ eŋ nyobog-woore kyɛ hɔg sapil. Yie la are a nobɔ lamboboŋ, yi bɛrɛ bɛrɛ.

Niŋgyamaa la ba mine eɛɛ dɔba ka mine e pɔgeba ba mine ziŋɛɛ la ka ba mine a are ba mine pɛglɛɛ gama ka ba mine meŋ ziŋ ne laptɔpi ka na mine meŋ a ziŋ ne taŋgaremie.

Nenɡyamaa la ba mine e la dɔbɔ ka ba mine e pɔɡebɔ ba mine su la kparsɔɡelɔ a zeŋ a nimitɔɔreŋ lapitɔpi meŋ be la a ba nimitɔɔreŋ a pare teebuli zuiŋ kyɛ a dɔɔbɔ bayi mine meŋ are la a ba nimitɔɔreŋ ka ba leɛ kyaare ba.

Neŋgyamaa la ba mine su la kparepeɛle kyɛ zuune ka daga a do dɔgle ba posugɔ poɔŋ ba mine meŋ naŋ yɛre la gaŋgaa ka ba mine meŋ a naŋ seɛ kurisɔglɔ.

Neŋgyamaa la dɔbɔ ane pɔgebɔ ba mine eŋ la nyoboge woore ba mine vɔgle la sɛpige ba mine su la kparesɔglɔ ba mine su la kparepeɛle kyɛ ba mine meŋ naŋ zeŋɛɛ la.

Nenɡyamaa la ba ɡyamaa zie zaa e la dɔbɔ kyɛ pɔɡebɔ meŋ paale la ba poɔŋ ba ɡyamaa zie zaa su la kparsɔɔlɔ a vɔɔle kpoolaare ka e sɔɔlɔ ba mine meŋ kpoolaare e la ziiri fēē kyɛ ka ba pɛɡele felaŋkere.

Teebul zu la ka ɡelaare bɔtulɔ a biŋ ka kõɔ be a poɔŋ ka dakoɡiziirziiri a biŋ a dakoɡiziiri ŋa zaa ŋmaaɡyili la a teebul bonyeni.

Neŋgyamaa la pɔgebɔ ane dɔbɔ a pɔgebɔ ane a dɔbɔ mine gaŋɛɛ la ka ba mine zeŋ kyɛ lire ba gbɛɛ teevi la be ba nimisugɔŋ ka nobɔ kpɛ be a teevi poɔŋ.

Pɔge la a pɛgle zunkpoŋ o gɔɔ poɔ kyɛ pɛgle zunfige o duluŋ nuiŋ kyɛ naŋ nyire o nyimɛ kyɛ le zutalaa kõɔ la be o puoriŋ ka gbore a be a kõɔ poɔ.

Neŋgyamaa la a neŋgyamaa ŋa poɔŋ ba gyamaa zie zaa e la dɔɔbilii a bie kaŋa pɛgle la taŋaremire a biire mine eŋ la boma ba kɔkɔɛŋ ka ba mine a yuo ba nɔɛ ka ba mine a laara.

Mui ne bɛŋ ne gyenlee, bɔɔdeɛ, zeɛre, gyɛlee, vaare la be pileti pelaa poɔŋ a biŋ.

Noba la, ba mine eɛ bibilii ka ba mine e pɔgebɔ kyɛ e nembɛrɛ. A pɔgɔ kaŋa zɔŋ la moto kyɛ naŋ vɔgle kpoglaa, ka a pɔgɔ kaŋa meŋ are sokpoŋ zu kyɛ meŋ naŋ pɛgele baage.

Pɔgesaraa la zeŋ a teɛ o noɔre a su kparesɔglaa kyɛ eŋ nɔɔte peɛle ka ambrala a yuo ka teere a ngmaa villaa a pɔgesaraa.

Tekpoŋ la a are ka niŋgyamaa a are teɛ pare a niŋgyamaa nyɛ zaa kpɛlɛŋ e la a bibilee a bibilee dee la na nuure a pare ba nyaa poɔŋ kyɛ ka ba mine a uu ba nige.

Neŋgyamaa la dɔbɔ ne pɔgebɔ a pɔgebɔ zaa kpɛlɛŋ le zutalaa ba zu a dɔbɔ meŋ gyire la wogyɛ ba zaa kpɛlɛŋ zɛle la ba gbɛɛ kyɛ yuo yuo aa ba.

Pͻge velasa zeŋe dakogi zu. A pͻge sue kpaare sͻgelaa kyԑ seԑ kuri sͻgelaa. A eŋ wͻͻkye o nuŋ, kyԑ de o nu a pare kͻmpiita zu. Ka kõͻ a be gelaa poͻŋ.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

Neŋgyamaa la ba mine e la dɔbɔ ka ba mine e pɔgebɔ ba mine eŋ la nyoboge woore ba mine vɔgle la sɛpigre ba mine su la kparepeɛle ba mine gyire la wogyɛ ba mine zeŋɛɛ la ka ba mine a are.

Laapelaa la biŋ ka bonkupelaa a be o poɔŋ ka zeɛre a be a Laapelaa poɔ la zoma nene sɛmaanee zaa kpɛlɛŋ a be a laa poɔŋ ane kãã.

Noba bayi la. A noba bayi ŋa poɔŋ, ba haa kpɛlɛŋ vɔgele la kpogilaare. A kpogilaare meŋ e la peɛle a noba bayi ŋa poɔŋ, kaŋa dɔɔɛ la. Ka kaŋa meŋ a are.

Sakuure biire la ba mine zeŋɛɛ dokoge zuiŋ ka ba mine meŋ a are ka ba mine meŋ zeŋ a dokoge zuiŋ kyɛ teɛ ba noɔre a sakuure bie kaŋa pɛgle la magdalee kyɛ naŋ pɛgle gan.

Neŋgyamaa la be so kpoŋ zuŋ ba mine eɛɛ dɔbɔ ka ba mine e pɔgebɔ ba mine arɛɛ la ka ba mine a kyɛnɛ ka ba mine a dɔɔ mine suee kparezeɛ ka ba mine su kparesɔglɔ.